Chanana chiro chakakosha chinofanirwe kuteedzerwa ngevantu Veshe zvakaite seutsanana hwekugeze nyara vantu vabve kuchimbuzi kana vasati vabate chikafu kudziirira muto.

Vezveutano vanokurudzire kuti vantu vabairwe kana kuchinge kwaite mutungu. Vanobaire vantu muzvikora, mundau dzimweni dzinoungana vantu nekuzvibhedhlera.

Kwaite mitombo yakandosiyana, hurumende inoite urongwa hwekuti vantu vese vabairwe kuti vasazobatwa ngeutumbu huna hoho vantu vanobairwewo muzvikora nemuzvibhedhlera.

Hurumenge inoita urongwa wekuti antu abairwe kuchinge kwaita mutungu antuwo vanoenda kundobairwa kuzvibhedhlera, zvikora nekune dzimweni ndau dzinodetsera kuadzivirira kubva kumutungu.

Kwaite mitongo vano ona ngezve utano vano kurudzire vantu kuti vapfeke zvivhara muromo ne zvivhara miro navovo vari ku mushando yo vano pfekawo zvi vhara miro ne muromo ne dzimwewo ndumbi dzino detsera.

Mitoko yemitenda inorapwa nemitombo yakasiyana imweni mitombo yakona inoite yekumwiwa imweni mitombo inoite yekubairwa imweni mitombo inoite yekuzorwa.

Kune mitungu nemitungu inobate vantu mitungu iyoyo vantu vanosisire kubairwa kuti vantu vasazobatwe ndiyona, uyezve vanoshanda mune vantu vabatwa ngemitungu iyoyo vanopfekavo nhumbi dzekuzvidzivirira zvakaita sezvivhara miro nemuromo.

Hurumende yedu ine hurongwa hwainoita kana kwaite mutombo yakasiyana yekuti vandu vano fanirwa kubairwa kudziirira kubve kuchitenda chinenge chiriyo iyoyo nyangwe chikazouya chitenda chakona achizo vabati ngenjira yakakura.

Kune mitungu yezvitenda zvimweni zvinohamba zviri mumphepo. Vantu vanosise kudzivirirwawo kubve kumitungu iyoyo, nevanoshandawo muzvibhedhlera vanosise kupfeka mbatya dzekuzvidziirira.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vanokoshese kuti muntu weshe kana achinge arwara unofanire kuende kuchibhedhlera. Opiwe mutombo unonga weirape chitenda ichocho. Vanozviitawo veihamba veifundisa vantu, vakabate micheka inenge yakanyorwa.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vanokarira kuti muzvibhehlera muve nemuchini inoshandiswa pakuhloya vandu, uye neimweniwo mudziyo inodetsera kuzvibhehlera.

Vanoona ngezveutano pashi reshe vane mabadhlawo avanoshanda nawo kuti vadetserane pakutsvaka njira dzekuti zvitenda zvingapedzwe ngenjira ipi.

Pashi reshe rinokoshesankuti muntu weshe ave nemvura yakachena hurumende iri kutse migodhi mundau dzakasiyana munogara vantu mushando vemuzvikora munifundirawo vana.

Muntu weshe unosisire kuon mvura yakachena kwete kungochera mvura mune mvura yakasviba makadai memumadhamu mvura yemumadhamu inokonzere zvirwere vanhu vanofanire kuchere mvura yakachena inenge ichibva kumugodhi.

Vanoona ngezveutano vanoitawo tsvakurudzo maringe neutano veione kuti vari kubudirira here kana kuti vari kudzikire pashi mune zvirongwa ,zvavanenge veiita zveutano zvafanana nekudziirirwa kwezvirwere.

Utano hunofanire kukosheswa ngemuntu weshe. Ana adokowo anofundiswawo maringe ngeutano, kuti anofanire kugeza maoko asati arya chiro, uyezve abve kuchimbuzi anofanire kugeza maoko nekugezawo michero vasati vairya.

Misha yese inosisirwa kuve nemvura yakachena. Vanoona ngezveutano pashi reshe vanokoshese kuti munhu weshe ange aine mvura yakachena. Hurumende iri kutsawo migodhi mundau dzinogare vantu.

Vezvehutano pashi reshe vane nguwa dzavanounganawo veifundisana padera pehutano uye kutsvaka nzira yekudzivirira hutenda hunenge hweihamba nguwa iyoyo.

Mvura chiro chakakosha mundaramo dzevantu, hurumende inoite izvozvo ngekutse mugodhi mundaraunda dzinogara vantu, nemundauwo dzinoshande vantu, dzakaite sekuchikora, mumabasa mwakasiyana siyana.

Mvura chinhu chakakosha kumuntu weshe uyezve muntu weshe unofanira kuona mvura yekumwa yakachena izvozvo ndizvo zvinokurudzirwa mune vanoona nezveutano mundau dzese hurumende irikutsisa mugodhi.

Pashi reshe kune amweni mabandla anodetsere zveutano. Mabandhla anenge eipe chekurya chikafu kuvantu neamweni anodetsera kupa mutombo kuzvibhedhlera.

Hurumende irikuite urongwa hwekuti ndau dzeshe dzinogare vantu, mumishando mweshe mwavanoshanda nemuzvikora muve nemvura yakachena, irikuite izvozvo ngekutse migodhi muzvikora nemundau dzinogare vantu.

Zvakakosha muupenyu hwevantu veshe vanoona ngezveutano pashi reshe. Vanokarire kuti vantu vave nemvura yakachena nyangwe muzvikora mwo umwomwo mune mvura dziri kuiswavo ngehurumende kuti vana vaone mvura yakanaka.

Vantu vanosisisre kuende kuzvibhedhlera kwavanondoningirwe zvitenda zvakasiyana veiningirwawo kukwira nekudzika kwengazi mumwiri nekukwirawo nekudzika kweshukera veipuwawo mitombo iyi kana zvichinge zvaaonekwa vane utenda uhwohwo.

Mazuvano muntu weshe unofane kuti afundiswe padera pechitenda chendxondo, ichona ichocho chaakubate antu akatiwandei, anogarawo neantu akadaro anofanire kufundiswa.

Vanoona ngezvezvitenda zvendxondo vanokurudzire vantu kuti vaende kuzvibhedhlera kundohloyiwa zvitenda izvozvo nekupuwawo mutombo inovadetsera.

Mazuva anaa kwaanechitenda chinobata vanakadzi nevanarume, chiri chitenda chendxondo. Chitenda ichocho chinofanirwe kuongororwa vantu kuti vaone kudetsereka.

Mazuva anawa ana adoko anobatwawo nechitenda chendxondo ana adoko vane zvikorawo zvavanoendeswa pavanofundawo zvifundo zvavanofundiswa zvinozovadetsera mundaramo yawo.

Chiro chakakosha maningi kuti vantu vafundiswe padera ne zvitenda zve ndxondo ngekuti mazuva anaya chitenda ichi chaku bate muntu weshe vantu vano sisire kuti vaziye kuti vano ngwarirawo sei vantu vanenge vane chitenda chakadaro.

Vantu vane zvitenda zvengqondo, vanofundiswawo mishando, yakaita seyekusime maruwa nekutsvairawo ntharaunda dzavanogara. Uyewo, vanofundiswawo kuti vangazvingwaririse kudini.

Hurumende yedu inokoshese hutsanana hwenharaunda ngekudaroko vakaisa zuva rechishanu rekutanga kwega kwega kwemwedzi kuti vanthu vanongere marara muntharaunda vachipisha.

Chibhehlera ,nekudzimweni ndau dzino detsera matenda kune mbatso dzakasiyana-siyana dzino rapiwa vantu. Dzinenge dzakanyorwa kuti uku kunorapiwa chitenda ichi iyo kunorapiwawo chitenda ichi.

Zvibhedhlera ne kudzimweni ndau dzi detsera kwava nemubhedhu wo iyo inoate vantu vanenge vaiswa pamabhedha vanogara imwomwo veipiwe mutombo uyezve nemagumbeza anenge akachena anochinjwa.

Ndau dzinodetsera nezvibhedhlerawo zvidoko. Kunewo ndau dzinoti vantu vasvika vanopuwe pekugara pavanotangawo kufundiswa apapo vasati vatange kurapiwa.

Mazuva anaya kuzvibhedhlera kune ndau dzinodetsera ,kwane movha dzinotwarawo vantu kuvaendesa kuzvibhedhlera zvikuru kana vachinge vakorereka kudetsereka apapo.

Ndau dzinodetsera vatenda vezvibhedhlera zvidoko iyoyo vantu vaguma vanopuwa pekuti vagare vasati vadetserwa vakagara izvozvo vanofundiswawo zvine chekuita ngeutano.

Zvibhehlera zvidoko nedzimweni ndau dzinodetsere vatenda vasvike iyoyo vanopuwawo pekugara pane ndau dzekuti vagare vakaemere kuti vazonekwa nanamukoti kana anadhokodheya.

Midziyo yakasiyana -siyana yakuonekwawo muzvibhedhlera umweni midziyo inoshandiswe kuise mutombo uyezve kwane imweni muchini inoonekwe muzvibhedhlera zvidoko nemundau dzinobetsera.

Dzinodetsera vantu zvibhedlera zvidoko. Ndokunotanga kuende vantu vanenge veirwara kundorapiwa kona iyoyo. Kuti zvakorereka, vanochizonyorerwa tsamba dzekuendawo kuzvibhedhlera zvikuru kundodetserwa zviri kumataundi.

Zvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsere vanthu kunomboitewo nguwayekunouye vanthu vanoningira vanthu zvitenda zvakasiyana nevanoningirewo zvitenda zvemaziso vanouyawo veiningira vanthu.

Zvibhedhlera zvidoko zvekune dzimweni ndau dzinodetsera vanthu vaenda iyoyo vanodzidziswa ngezve utano. Zvakafanana nekugeza maoko munthu abve kuchimbuzi, kugezawo maoko munthu asati arye chikhafu.

Kune ndau dzinodetsere vatenda kurapiwa zvitenda zvakasiyana nezvibhedhlera zvidoko. Iyoyo vatenda vanotanga vafundiswa ngezveutano vasati varapiwa kuti vaziye.

Mazuwanaya akuna muntu unofanire kusara kubanze asingazii ngezveutano vanoraramawo ngezveure , vanoraramawo ngeurema vakudzidziswawo maererano ngezveutano.

Vanoite ngezveutano muzvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera vanoningirewo vantu uremu hwavo, kuone kuti ndizvo here muntu uri kurya chikafu chinoenderana naye ere.

....namajaha vaakufundawo zvifundo zvine chekuitawo ngeutano. Vanofundewo veishandisa michini yaayo mazuva anaa inofundise zvekuningire zvitenda zvakasiyana-siyana.

Mazuva anaya vantu veshe vaku fundiswawo zvirongwa zvine chekuita ne hutano vantu vano fundisirwe wo kuma ndaraunda kwavano gara ngemu mweni munenge maka ungana antu.

Anoite ngezve utano vano kurudzire kuti vantu vaite mitambo ino gwinyise mwiri yakadai ngeku rumba neku tambe bhora neku kabe bhora rakona neku nxake bhora.

Mazuwa anaya vantu vaakufunde padera peutano. Kuzvibhedhlelayo iyoyo vanoshandise muchini yakasiyana-siyana, kuningire zvitenda zvingadai zvine vantu.

Muntu weshe une sisiro yekuti afunde padera pezveutano vanoraramawo nekurema vanoonekwawo vachishandawo mumhatso dzinotengeswa mitombo nemunoningirwa mitombo.

Hutano chiro chinokosheswa nemuntu weshe nevantu vanoraramawo nehurema vanofanawo kufundiswa maringe nezvehutano nekuzvikorawo vana vakudundiswawo zvefundo zvine chekuita nehutano nemabasa kunoshanda antu.

Kudhaya vanarume ndovega vaite madhokodheya vanakadzi vanga vasingaiti asi mazuwa anaya takuonai vanakadzi vanadhokodheya vakushandawo muzvibhedhleya kuhloya nekuningira antu zvitenda.

Madhogodheya nevamweni vanoite zveutano vanenguwawo yavanogara pashi veifundiswa ngezvezvitenda zvinenge zvaayo uyewo neutano kuti vanhu vangazvingwarira ngenjira iri.

Vanoite ngezve eutano vanofundise vanhu kukosha kwakaite utano mwaanohamba nemundau dzinoungana vanhu nekuzvibhehlera vanhu vasati varapwa vanotanga vafundiswa.

Kuzvikorayo kunofunde vana vakufundawo zvimweni zvifundo zvine chekuita neutano kweshe -kweshe vanofundiswa uye veutanowo vanofundisawo kuti vantu vangazvingwarira sei kubva kumhirizhonga yekutakwa.

Vanoonawo ngezveutano vane amweniwo mabadhla avanoshanda nawo, awawo anodetserawo kufundise vantu ngezveutano, nekupawo mutombo muzvibhedhlera.

Vanoona ngezveutano vaneurongwa hwekuti hakuna muntu anofanirwa kusara kuzvirongwa zveutano vantu veshe vanofanirwa kudzidziswa ngezveutano nyangwe vanogara mumama kanyi.

Vanoona ngezveutano vane mitemo yavanoisawo kunyanya kucherechedza zuwa reishura matongo vantu vanohamba veifundise vantu ngendaa yechitenda ichocho.

Vanoitewo ngezveutano vakaisawo mitemo inoenderana nezvekucherechedza kukosha kwezveutano. Mazuwa awawo mandombi nemajaha, vanofamba vakabate zvinyorwa zvinenge zveibhuya ngezvazvo.

Vezveutano vanokoshesa kuti vantu vange vaineutano hwakanaka, vanoisewo mitemo inofanirwe kutevedzerwa. Vantu vanofanire kunge veiryawo chikafu chakanaka nekuonawo mvura yakachena.

Vanoona ngezveutano vanofundise vantu vanenge vauyawo kuzvibhedhlera kuti vazive padera peutano uye ngekuzvingwarira kuti vave neutano hwakanaka.

Kune mazuva anorangarirwa ngevezveutano ane chekuita ngeutano vantu vanoite mitambo yakawanda wanda yakadai ngekurumba inogwinyise muviri nekufundiswa ngezveutano.

Vanoona ngezveutano pashi reshe, vane nguwawo yavanoite mihlongano veifundisana maringe ngezveutano, uyezve nekudetsera kuti chiinyi chingaitwa kuti vantu vapedze zvitenda zvakasiyana.

Ana mai ane ana adoko anosisire kuenda neana awo kuzvibhedhlera, nekune dzimweni ndau dzinodetsera kuti ana andoningirwe kuti ari kukurazvakanaka ere, uyewo nekupuwe mitombo yawo.

Zvibhedhlera nekundau dzinobetsera kuneimwenivo ndau inopive vantu mabhedha vanenge vasizi kukasire kupora. Iyoyo vanomubekwa ndiana dhogodheya nana mukoti.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera ngenjira dzakasiyana siyana uyewo hurumende iri kupedza nepainokona kutenga michini nemitombo.

Zvibhehlera nekudzimweni ndau dzinodetsera kune mitombo inenge ine muhlobo nemuhlobo inopuwe vatenda uye atenda vanobhuirwa mamwire avanofanire kuite mitombo.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera zviri kuvandudzwawo ngehurumende kuti zviyenderanewo nezvimweniwo zvibhedhlera zviri kubanze kwenyika kwenyika zvakabudirire kudhaya.

Vaende kuzvibhedhlera kana kundau dzinodetsera vane ndau dzavaNosvikawo kogara vakaemera kudetserwa panenge pane zvituro zvekuti vagare pona apapo.

Kuzvi bhedhleya nekunedzimweni ndau dzinodetsera kwaane michini yakasiyana siyana inoshandiswe pakuhloya nekurape vatenda zvinoite kuti mushando ureruke.

Kuzvibhedhlera nekunedzimweni ndau dzinodetsera kune mhatso dzakasiyana siyana kunoende vanhu vanenge veirapiwa. Vakaitawo sevendani vane kwavanobarirawo. Vanenge vapiwa mibhedhayo vane kwavanoenda vanakadzi nevanarume.

Zvibhedhlera nedzimweni ndau dzinodetsera vatenda, dzaakuakwa ngeumweni mutoo unoshamisa, kuti dziendereranewo nezvimweni zvibhedhlera zviri kunyika dzakabudirire kudhaya.

Zvibhedhlera nekundau dzimweni dzinobetsera vatenda kwane michini yakandosiyana siyana inoshandiswe pakurape vantu, imweni michini inoshandiswewo kuise vantu mweya vanenge veikorere kufema.

Anamai anenge aine ana adoko anosisire kuende nawo kuzvibhedhleya ana iwawo kuti vanoningirwawo kukura kwavanenge veiita nekupuwawo imweni mitombo inovadzivirire kubve kuzvitenda zvakasiyana.

Zvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsera, kune ndau yekuti vantu vanosvike veigara vasati vadetserwa. Vanozodetserwa veibve pona apapo pavanenge vakaemera. Vari apapo vanofundiswawo ngezvekuita ngeutano.

Kuzvibhedhlera nekunedzimweni ndau dzinodetsera vatenda kune mhatso dzinorapirwe vantu vanenge vanehurwere hwakasiyana, vanenge veirapiwawo zvitenda zvemakodo vane kwevanotoendawo, vana vadokowo vane kwavanoendawo.

Vana vadoko vanosisirwe kuti vabairwe mitombo inechekuita nekukura kwavo. Izvozvo zvingaitwe kuzvibhedhlera nekune dzimweni ndau dzinodetsera pavanobaiwe panguva dzezera ravo.

Vanenge vane zvitenda zvekude kuvhiyiwa vano vhiyiwa kuzvibhedhlera zvikuru . Zvirozvo izvozvo zvinoitwa ngaana dhokodheya uye zvemitombo yakasiyana inotengwe kuzvitoro zvemitombo zvibhedhlerayo zvidiko zvinodetsera paku.

Mazuva anaya ku zvitoro zvino tengeswe mutombo ndombi dzaku onekwawo dzei shanda iyoyo kuno tengesawo mutombo ine mu hlobo yakasiyana kubva kune ye vana vadoko kusvika kune ye vantu vakuru.

Mihlobo nemihlobo yemitombo iriyo inorape zvitenda zvakasiyana. Kune imweniwo mihlobo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi, zvitenda zvinenge zviri mumwoyo, zvitenda zvinenge zviri mundani ,nezvitenda zvinenge zviri muchipfuva.

Mitombo dzechiyungu dzinoshandiswa ngenjira dzaakasiyana panedzimweni mitombo dzinoitwe kubaire muantu kurape zvitenda zvinenge zvakaite kunge chokera nezvimweniwo zvitenda zvinenge zviri mungazi.

Vanoonawo nezvemitombo vanoite zvirongwa zvekuningire mitombo inorapawo zvitenda zvisikaonekwi zvingadai zviri zvitenda zvemwoyo zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi, zvimwe zvinenge zviri

Mashandire anoita mitombo anosiyana nezvitenda zvakona pazvinenge zveirapiwa imweni mitombo inoshandiswa kuti irape zvitenda zvinenge zviri mukati zvakaita semungazi nezvitenda zvemoyo.

Mitombo inorape zvitenda zvakandosiyana kune imwenio mitombo inoshandiswa kurapa zvitenda zvinenge zviri mumusoro zvakadai ngekurwadziwa ngendxondo neimwenio inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi.

Kune imweniwo mitombo inoshandiswe kurape zvitenda zvakasiyana, zvakaite sezvitenda zvekukwira kwengazi mumwiiri ,uye vantu vane zvitenda izvozvo vanosise kurye chikhafu chakanaka, nekuitewo imweni mitambo inogwinyise mwiri.

Mitombo yechiyungu inorape zvitenda zvakasiyana asi imweniwo mitombo inorapewo zvitenda zvinenge zviri mundani, zvitenda zvinenge zviri mumoyo zvitenda zvinenge zviri mumapapu nemuchipfuva nemitombo yakasiyana.

Imweni mitombo inoshandiswe kurapa zvitenda zvinenge zviri mungazi kozoitewo imweni mitombo inoita ngekuti muntu unoita ekubairwa kuti irape chitenda chinenge chinemuntu.

Mitombo inosiyana ngemashandisirwe ayinoyita, kune imweni mitombo inoshandiswa kurapa zvakayita sana chipfuva, mwoyo, nezvimweniwo zvitenda zvinenge zviri mungazi zvinenge zvisikaoneki.

Mitombo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana kune dzimweniwo mitombo dzinoshandiswa kurapa vantu vanenge veizwa madziso. Mushure mekunge vaningirwa vane imweniwo mitombo yavanopuva inovarapa.

Vantu vane chitenda chekuzarirwa chekusakone kufema zvakanaka. Vane zvavanoshandisawo mitombo yavanoshandisawo yavanofema kuti vakwanise kufema zvakanaka. Iyoyo mitombo inoonekwawo muzvibhedhlera nekuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo inorape zvitenda zvinenge zviri mungazi uyewo zvimweni zvitenda zvenxlondo nezvitenda zvemwoyo, nezvakadaizve ngezvipfuva nemishana.

Kune zvitenda zvakaite sezvinenge zviri mungazi zvimweni zviri mumakodo zvimweni zviri mukati meemuviri zvine mitombo yazvowo inorape zvitenda zvakadaro izvozvo.

Mhatso dzinoringire zvitenda zvinenge zvirimuantu, zvinenge zvisikaonekwi, vanoringire zvitenda izvozvo mungazi, mutsvina, nemuchikararwa nemumvura yatinorashawo.

Muchini inoshandiswe kumbatso dzinoite zvekuningire mitombo nechitenda zvimweni iyoyo muchini ndiyo inoningire zvitenda zvinenge zvine vantu.

Zviro zvinoningira zvitenda zvakasiyana nemitombo kuti inoshandiswa ere ngevantu. Kune michinivo yavanoshandise pakuite zviongororo izvona izvozvo.

Nzvimbo dzinoite zvekuningire zvitenda zvinenge zvine vantu dzinoningirawo madzimai kuti anenge anepamuwiiri ngekutore mvura inorashiwa voningire kuti muntu unendani here.

Tine mphatso dzine michini inoningire zvitenda izvozvo zvakanerikire kuti zvitenda zvinenge zvisikaonekwi zvakaite sezvinenge zviri mungazi nezvimweni zvinoningirwe muchikararwa zvinobva zvabatwa muntu orapwa chitenda chakoma.

Kune zvimweniwo zvitenda zvisingaoneki zvitendawo izvozvo zvinozotorwa ngazi chikararwa tsvina nemvura yatinorasha kuendeswa kumbatso dzinoningira ngezvezvitenda.

Mhatso dzinoite mushando wekuningira zvitenda zvinenge zviri muvantu kuburikidze nge ngazi, chikararwa ne tsvina imwomwo mune michiniwo ino shandiswe pakuningira izvozvo.

Midziyo inongira zvitenda zvinenge zvakasiyana nekuningirawo mitombo kuti yakasisirawo kushandisa michini nembando yepadera dera.

Mumbatso munoningirwe mitombo isati yagume kuvantu kuti dzakasisire kushandiswa here nekunoningirwewo zvimweni zvitenda zvinenge zviri mungazi kune michiniwo inoshandiswe pakuningire zvite..

Mbatso dzinonigira zvitenda zvakasiyana-siyana zvakadai ngezvitenda zvinenge zviri mungazi zvimweni zvitenda zvinoningirwawo mutsvina zvimweni muchikararwa zvimweni mumvura yatinorasha.

Mbatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvakasiyana -siyana vanoningire zvitenda izvi kuburikidza ngekuningire ngazi yemuntu, voningirazve tsvina yemuntu , voningirazve zvikarararwa nemvura yatinorasha.

Mbatso dzikoningira mitombo dzisati dzaningiswa kuti inosisira hre kune michini yavanoshandisa kuita mishando yawo mishando iyoyo inotoitwa nevantu vakafundira nemishando yakona.

Kune mbatso dzinoningire zvitenda zvinenge zvine vantu. Zvitenda zvakadayi ngezvinenge zviri mungazi. Zvimweni zvitenda zvinoonekwa kwaningirwa chikararwa, tsvina uyewo nemvura yatinorasha.

Mitombo isati yashandiswe ngevantu inotanga yaningirwa, kune mhatso dzinoningire mitombo kuti inenge yakasisira ere kuti ione kushandiswa ngevantu uye zve vanoningirawo nezvitenda zvinenge zvirimungazi.

Vantu vanenge vakuwarawo ndengo dzemuviri dzakaite semakodo vane kwavanoendawo kunoningirwa panenge pakuwara kuti vaone puwa mitombo inovadetsera.

Kune michini inoshandiswe pakuningire zvitenda zvinenge zvine vantu muchini iyoyo inoonekwe kumhatso dzinoite zvekuoongorora zvitenda veiningire mungazi chikararwa nemutsvi.

Mphatso dzinoningirwe zvitenda zvakasiyana-siyana. Kunewo michini yavanoshandisa pavanenge veiningira zvitenda. Zvitenda zvimweni zvinoningirwe mungazi, zvimweni mutsvina , zvimweni muchikhararwa.

Kune mihlobo yemuchini inoonekwe kuzvibhehlera. Mishini iyi imweni yakhona aishandi isizi kuiswe pamwoto, imweni yakhona inoshanda isiri pamwoto. Imweni yakhona inotanga yaiswe mwoto kuti izoone kushanda.

Kune mbatso dzinoningirawo zvitenda zvinenge zvisingaonekwi. Vanoita izvozvo kubudikidza ngekutore ngazi, tsvina, chikararwa nemvura yatinorasha kutsvaga zvitenda.

Mukadzi anenge ane ndani anosisirewo kuenda kuzvibhehlera konaiyoyo kwanondofundiswawo nezvakasiyana siyana maringe pendani uyezve kuzongwarire vana vachinge vavabara.

Mutombo unobaiwa ana kadzi eshe anenge ane midhani inodziiriravo mwana anenge ari mundani kuti asatwe ngezvitenda. Nekudziriravo mai akona ona avavo kuti vasabatwavo ngezvitenda.

Ana kadzi anenge akazvi twara aibarire pamuzi mazuva ano mwana kadzi weshe unenge akazvi twara uno sisire kuti ayende ku chibhedhlera kundo barira iyoyo vanayo vei puwawo mutombo pa nguva dza vanenge vabarwa.

Veshe anenge ane vana adoko anosisire kuende neana kuzvibhedhlera nekundau dzinodetsera kwavanondo fundiswe kungwarire vana uyezve kubairise vana kubve kuzvitenda zvakasiyana.

Kuzvibhehlera kune mhatso dzinoende vanakadzi vanenge vane ndani vakaemere kubara ,vabarazve vanedzimweni mhatso dzavanozogadzikwa umwomwo.

Hurumende inongotenga midziyo yakandosiyana siyano inoshandiswa muzvibhedhlera kune imweni midziyo inoti kuti kune asingakoni kuhamba oiswa apapo osundwa kuenda kunorapirwa kwakona.

Michini yakasiyana-siyana inoshandiswa muzvibhedhlera pakuhloya nekuningira zvitenda zvinenge zvine vantu neimweni midziyo inodetsera pakuita mishando.

Mazuwaana hurumende irikudetsera muzvibhehlera ngekutenge muchini dzinoshandiswa pakuhloya vantu nekuningirawo vantu zvitenda neimweniwo mudziyo inosha.

Muhlobo nemuhlobo yemichini iriyo inoshandiswe pakuhloya nepakuningire vantu, neimweniwo midziyo inoshandiswe mwona muzvibhedhlera, inotengwe ngehurumende.

Michini inoshandiswe pakuhloya nekurape vantu neimweniwo midziyo inotengwe ngehurumende kubva kune dzimweni nyika dzakabudirira kudhaya kuedze kuvandudza utano hwemunyika mwedu.

Mihlobo nemuhlobo yemichini iriyo inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Imweni michini michini inoshande ngemagetsi. Imweniwo inokone kushanda isina, neimweniwo midziyo yaakutengwe muzvibhedhleya.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera kudetsera vatenda imweni midziyo inoshandiswa ngevanenge vasingakoni kuhamba zvakanaka vanenge vakakuwara mutsaona.

Mazuwa anaya kwane imweniwo michini kuzvibhedhlera inohloya muntu mwiri weshe yeitsvake pane chitenda neimweniwo midziyo inodetsera pakuhloya zvitenda zveantu.

Hurumende iri kuita mushando wakakura maningi wekutenga muchini nemidziyo inoshandiswa kubve kunedzimweni nyika inoshandiswa kubanze inodetsere muzvibhehlera yakadai ngemuchini yekugara.

Hurumende inodetsera maningi ngekutenga mihlobo nemihlobo nemichini nemidziwoyo inoshandiswa muzvibhedhlera kuhloya nekurapa vantu kubva kubanze kwenyika.

Inge iri kutengawo michini neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera pakuningira nekuhloya vatenda ,imweni michini michini inoshandiswe pakuningira kukwire kwengazi nekudzikira mumwiri .

Mihlobo nemihlobo yemichini yayo inoshandiswe muzvibhedlera imweni michini inoshandiswe yakaiswe pamoto, imweni inoshandiswe isizi kuiswe pamoto, koitawo zve imweniyo midziyo inodetsera.

Mazuva anaa kwaaneimweni muchini yaakushandiswe kuzvibhedhlera kuhloya nekuningire vantu zvitenda. Imweni michini yakona inotoshanda iine mwoto. Imweni inotoshanda yakaiswe pamo...

Kune imwenivo midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera kuise ngazi inenge yeide kuzoningirwe zvitenda zvakandosiyana-siyana. Imwenivo midziyo inoshandiswevo kuise marara.

Muzvibhedhlera mane michini yakawanda inoningire zvitenda nekuhloya neimweniwo midziyo inoshandiswa imweni inoiswe munzee neanadhokodheya veihloya antu.

Kwane michini inoshandiswe ngenjira dzakasiyana kuhloya zvitenda zvinenge zvine vantu. Imweni michina yakona uno inotobudise zvakaite mumuviri memuntu yeitsvake pane chitenda.

Muzvibhedhlera maanemichini yakasiyana siyana inoshandiswe pakuhloya zvitenda zvinenge zvakasiyana zvinenge zvine vantu, uyewo kwakushandiswa imweni midziyo inodetseravo pakuhloyiwa kwevantu.

Ku zvibhedhlera kwane michini ine mu hlobo ne mu hlobo yaka siyana imweni muchini yakona inenge ine zvi vhiti vhiti zvino budise ndengo dze mwiri vachi tsvake zvitenda.

Michini inoshandiswe muzvibhedhlera ine mihlobo dzakasiyana imweni michini inoshandiswe iripamagetsi imweni inoshandiswe isiriwo pamagetsi asi inode kushanda ngemuto.

Hurumende inodetsera ngenjira dzakawanda muzvibhedhlera vanotengewo muchini yekuhloya nekuningira antu zvitenda neimweniwo midziyo inoshandiswe pakurapiwa kwevantu.

Muchini inoshande muzvibhedhlera yakasiyana imweni michini irimwo inenge itori nechivhiti-vhiti chekuti inovheneka muwiri wemuntu weshe peikombidzwa panenge pane chitenda pakona muntu odetsereka.

Pane michhini yakasiyana-siyana inoshandiswa muzvibhedhlera, pakuhloya nekuningire zvitenda. Neimweniwo midziyo inoshandiswa ngenjira dzakasiyana pakuhloya vatenda.

Hurumende iri kuyita mushando wakakura maningi ,ngekutenge michini dzemihlobo nemihlobo dzinoshandiswe muzvibhedhlera, neimweniwo midziyo inoshandiswe pakurapiwa kwevantu.

Muzvibhehlera mune michini inoshandiswa yakasiyana -siyana. Mune imweniwo michini inoshandiswa yakabairwe pamwoto, imweni inoshanda isina kubairwe pamwoto pozoitawo imweni midziyo inoshandiswe kutore kupishe kwemwiri wemuntu.

Dera kona iyeyo kwane imweni mudziyo inoshandiswa pakuhloya vnekurapa vandu neimweniwo muchini inoshandiswa zvakadarozvo asi zvese izvozvo zviri kuitwa ngehurumende kuti zvibhehlera zvone mutombo nemuchini.

Mazuwa anaa kwaanemidziyo inoshandiswe muzvibhehlera kudetsera pakuhloya nepakurapa vantu zvitenda zvinenge zvakasiyana. Michini iyoyo ngemidziyo zvirikutengwe ngehurumende.

Dhokodheya anoshandisa michina yakasiyana pakuhloya vantu yekuningura vantu kune imweni midziyo inoshandiswa mezvibhedhlera inoiswa mutombo nana mukoti veihamba nayo veipa vatenda vanenge vari pamubhedhu.

Muzvibhehlera mwaane mihlobo nemihlobo yemichini nemidziyo inoshandiswe umwomwo inodetsere pakuhloya vatenda, zvitenda zvavainenge vanazvo.

Mihlobo nemihlobo yemichi nemimwe midziyo dzinodetsera pakuhloyiwa nekurapiwa kwevantu zvinoshandiswa muzvibhedhlera kune imwe michini inoshandiswa pakuhloya vana vadoko nemidziyo inoshandiswawo nevamwe.

Madhokodheya muzvibhedlera mwo vakushandisa imweni muchini inoningira nekuhloya zvitenda muvantu neimweni midziyo inotengwe nehurumende kudetsera kuti vantu varapiwe .

Kwane imweni midziyo inoshandiswe muzvibhehlera, midziyo yakaita sezvigero, naiti neimweniwo midziyo inoshandiswe pakuvhiya vantu uyewo neimweni michini yakushandi.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedhleya kuite mishando yekurape vantu, imweni zvigero zvinoshandiswewo pakucheka mabhandichi, nenayitiwo dzinoshandiswewo pakubaira vantu neimweni midziyo inoshandiswewo pakubvise mazino.

Mihlobo nemihlobo yemuchini ino hloya zvitenda zvaka siyana uyewo nemidziyo ino detsere pakurapa antu yaaku shandiswe muzvibhedhlera , inenge yechitengwa ngehurumende.

Mune mimhlobo yemichini iriyo neimweni midziyo inowanikwe muzvibhedhlera. Kwane imweniwo midziyo inoshandiswe kuise ngazi yevantu inenge yeide kunoningirwe zvitenda kumbatso dzinoningire zvitenda.

Mihlobo nemihlobo yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya mwona imwomwo pakuhloya nepakurapa antu. Imweni michini yachona inoshanda iri pamwoto, koitawo imweni midziyo inoshandiswa nezvekupfekawo zvinoshandiswa ngevanoshanda

Kune midziyo inoshandiswe muzvibhedhleya, imweni inoshandiswa ngevantu vanenge vakakuvara mutsaona kuhamba ndiyona madondoro. Imweniwo inoshandiswavo kuhamba ndiyo ngevantu vanenge vasizi kukuvara.

Muzvibhedhlera maane imweni micheni inoshandiswe pakuhloya nekuningire vantu. Kozoitawo imweni midziyo yavanoshandise pakuhloya nekuningire vantu, muzvibhedhlera mwona imwomwo.

HUrumende irikutengawo imweni michini nemudziyo kubanze kwenyika inoshandiswawo muzvibhehlera michini yakadai ngei noningire kukwira nekudzika kwengazi mumuiri nei mweniwo michini inoshandiswe pakuvhiya antu

Imwe yemihlobo nemihlobo yakuoneke muzvibhedhlera michini iyoyo ikutengwe ngehurumende kuite kuti kurapiwa kwevantu kuite nyore uyewo kuti vantu vakwanise kuhloyiwa zvitenda zvakasiyana.

Muzvibhedhelera zvakawanda manemichini inoshandiswe kuhloya vantu nekuvarapa neimweniwo midziyo inoshandiswe mishando yakandosiyana siyana inoitwe muzvibhedhlera.

Muzvibhedhlera mwona umwomwo, mwaane midziyo inoshandiswe pakuhloya nekurapiwa kwevantu neimweniwo micheni inenge yakasiyana-siyana inoitewo mishando yakasiyana pakuhloya nepakuningirwa kwevantu.

Hurumende inoedza nepainokona ndipo kutenge michini yakasiyana siyana inoshandiswe muzvibhedhleya uyewo neimweni midziyo inoshandiswe muzvibhedhleya pakurapa nepakuhloya tenda.

Mihlobo yemichini yakasiyana-siyana inoshandiswa muzvibhedhleramwo, kuhloya vantu zvitenda zvakasiyana. Imweni michini yakhona inotobuditsawo pachivhitivhiti panenge pachihloyiwe muntu.

Kune imweniwo michini nedzi mweniwo midziyo dzino shandiswe paku ningire zvitenda zvinenge zvine ana adoko kuitire kuti vazo one kurapiwa neku puwe mitombo.

Muzvibhehlera mwaane muchini yakasiyana -siyana neimweniwo midziyo inotengwa inodetsere pakuhloiwa nekurapiwe kwevantu. Kune imweni midziyo yakaita semubhedhu inenge irimwo.

Kune imweni mitombo inoshandiswe pakuturukire vanthu, inoiswe mumabhothoro, yobairwe munthu pa mwiri pake, yeipinda ngemungazi. Mitombo iyoyo inonyanya kushandiswe maningi kuzvibhedhlera zvikuru-kuru.

Mazuva ano aya muzvibhedhlera mwavane nemichina yakandosiyana siyana inoshandiswe pakuringire nekuhloya zvitenda zvinenge zvine vantu neimweniwo midziyo inoshandiswe muzvibhedhlera.

Hurumende inoyedza nepainokona kuti zvibhehlera zvemunomu zvivewo nemuchini inoshandiswe kubanze ngedzimweni nyika dzakabudirira kudhaya muchini inoshandise magetsi neimweni kuzama kurape matenda.

Hurumende irikuedza nepainogona, kuti muzvibhedhlera muvewo nemicheni neimweniwo midziyo inodetsera pakurapa vantu, inozviita ngekutenga michini nemidziyo iyoyo kubve kubanze kwenyika.

Mitombo yechirungu inoshandiswao ngenjira dzakasiyana imweni mitombo inoite ekuzorwa imweni yakhona inoite ekumwiwa imweni yakhona inoite ekufafadzirwe panenge peirwadza.

Mitombo yechiyungu inosiyana siyana kune imweniwo mitombo inoite ekuzorwa ,imweni mitombo inoita ekumwiwa imwenini inoitwa ekufafaiza panenge peirwadza pakhona.

Pane imweni mitombo yechiyungu inoshandiswa mushando yakasiyana imweni inoshande kurape zvitenda zvinenge zviri mukati imweni inoshandiswa kurapa zvitenda zvinenge zviri mungazi.

Imwe ndeiimwe yemutombo ino shandisirwe pakurapa chikosoro yaaku shandiswa nemwero usiriwo neana adoko aakuyitora ngemwero wakadarikidze kuti adhakwe, zvona zvisingadiwe nehurumende .

Vantu vanenge vane ganda risingazwi mafuta, nerimweni rinoshayishwa ngemafuta, vane mafutawo avanozora akayite semutombo, anowanikwewo kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Kune imweniwo mitombo yechiyungu inoitwe ekuzorwa. lnozorwarwawo ndau dzinenge dzakasiyana ,inozorwawo panenge pakazvimba, panenge peibudawo mapundu kana panenge peitorwa.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa zvichienderana nezvainenge yakanyorwa. Aidi kudarikidza mamwire akona kana kukorera kumwa zvinenge zvakanyorwa pachipepa.

Imweniwo mutombo inoshandiswe kuite zvekupfapfaidzira. Mitombo iyoyo inopfapfaidzirwa kana muntu eikorere kufema nevanobatikana panguva dzekufema.

Dzimweni dzinote ekubairwa majekiseni kuvantu mitombo idzodzo dzinenga dzakanyorwa kuti dzakawanda zvakadini, uyevo muntu unobairwe mutombo unenge vakawanda zvakadini.

Mapilizi irimwo ari muhlombo yakasiyana mihlobo iyoyo inenge yeirapa wo zvitenda zvakasiyana uye mapilizi ega ega akanyorwe mamwiro anofanire kuit aite akasiyana siyana.

Amweni mapilizi anoshandiswa ngevana kadzi kuvadzivirira kuti vasabate ndani amweni anomwiwa ngevana kadzi vanenge veimwisa amweni ngevasikamwisi.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Kune mitombo inoshandiswa ngevantu vanoti vakarye chimweni chikafu vanoshatirwa kana kuti vakazorawo mafuta amweni vanoshatirwa.

Mitombo yechiyungu anenge ari majikiseni anoite yekubairwe vantu, majikiseni anobayirwe vantu anosiyana zveyienderana nechitenda chinenge cheyizwe muntu uyezve anobayirwe mutombo inenge yakayerwa.

Mapilizi anoshandiswe kunyaradza marwadzo mapilizi awawo anofanirwe kumwiwa mamwiwiro aanenge akanyorwa pazvipepa pakona.

Mutombo dzimweni dzinoshandiswe ngevantu vanoti vakarye chimweni chikafu vanobude munyaviri, vakazorazve amweni mafuta vanobude munyaviri. Avavo vantu vane mitombo mitombo yavowo yavanoshandisa.

Kune imweniwo mitombo inoshandiswe kuti vantu vagwinye vaone simba, neimweni mitombo inoshandiswe ngevanarume kuti vaonewo simba rakadarikidza.

Mitombo yechiyungu inosisire kumwiwa mamwirwe ayinenge yakanyorwa pachipepa chinenge chakanamirwe pamutombo iwowowo. Muntu haafaniri kudarikidza kana kumwa zvisizi kubhuyiwa.

Kune mitombo yakaita seyechikotsoro irikushaishwe kushandiswa nemajaha nentombi dzemazuwa anaya varikuimwe zvakadarikidza kuti vadhakwe hurumende irikurwisana nemabasa akadaro.

Mitombowo inoshandiswa ngevantu vayana vekuti vakarya chikafu chisikawirirani naye kana kuti akazorawo mafuta asikawirirani naye, unobude munyawiri.

Pilizi ariyo akasiyana siyana uye anomwiwewo zvakasiyana nenguwa dzakasiyana uyezve mapiliz anode kamwa muntu eitedzera zvinenge zvakanyorwa pachipepa chakhona.

Vantu vane zvitenda zvekuti vakarye chmweni chikafu vanobude mapundu ,akazore amweni mafuta unobude mapundu vanewo mitombo inovadetsera izvozvo kuti vasabude mapundu.

Muntu achinge apuwe mutombo, unofanire kuimwa ngenjira inonga yakanyorwa pamutombo wakhona. Aafaniri kudarikidza, kana kumwawo zvisizi kubhuiwa.

Mitombo inoshandiswe kurape chikotsoro mazuwa anaya yakutorwa ngenjira isiriyo ngevana vadoko vaakuimwa ngemwera wakadarika kuti vadhakwe hurumende irikurwisana nedambudziko irona iroro.

Vanenge vapere ngazi vano isiwawo ma bhodhleya anenge ane ngazi vamweni vano isirwewo ma bhodhleya anenge ane mvura kana vaonekwe kuti mwiri yavo aine mvura.

Kunevo mitombo yechiyungu imweni inoshandiswe kunyaradza marwadzo. Kozoitavo imweni anoshandavo ari majekiseni vantu vanoite ekubaiva. Imwenivo mitombo inoite vekudonhedzerwa.

Imweni mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge vachikosora asi mazuva anaya takuite dambudziko nekuti vana vadoko vakumwa mitombo iyoyo ngenzira yakadarikidza kuti vadhakwe ndiyona .

Imweni mitombo yechiyungu majikiseni . Majikiseniwo awawo akasiyana, uye amweni majikiseni anobairwe muntu arya. Amweni anobairwe muntu asizi kurya, asi mitombo yakhona uwandu hwakhona hunenge hwakatosiyana.

Muzvibhedhlera munoonekwe muhlobo nemihlobo yemutombo imweni mutombo anenge arima pilizi imweni mutombo inoita ekuzorwa, imweni mutombo inoita eku bairwa amweni ma bhodhleya anoturikirwa vantu anenge anemutombo.

Muhlobo yemutombo yakaita semutombo wechikotsoro, mitombo itoyo mazuwa anaya vana vadoko vakuitora ngenjira isiri iyona veiimwa zvakadarikidza kuti vadhakwe hurumende irikurambidza zviro zvakadaro.

Mapilizi nemajekiseni anoshandiswe ngevatenda awawo mapilizi anofanirwe kuti muntu amamwe eimapedza aafaniri kumasiire munjira. Ngekuti ukamasiire munjira woozorwarazve aucharapiki ngemapilizi awawo.

Mapirizi ega ega ane mamwirwo aanosisa kuita. Amweni mapilizi anomwiwa kamwe pazuwa, amweni mapilizi anomwiwa katatu pazuwa. Rimweni pilizi rinotomwiwa riri rimwe muntu adyra.

Njingo ine mazina awo akasiyana zvaine mazina kudai Zina Rega Rega rine chitenda charinorapa kune amweni anoziya ndeekunyaradze marwadzo arimaphirizi neimweniwo mitombo inoshandiswe kuiswe munzee nemumadziso.

Kune mitombo nemitombo inoshandiswe zvakasiyana iri yechiyungu. Imweni mitombo yakhona inoita ekumwiwa asi ine mamwirwe einoitwe zuwa ngezuwa. Imweni inozi inomwiwe kamwe pazuwa usizi kurya, imweni inozi warya chikhafu.

Kune maphirizi ane mihlobo yakandosiyana anoshandiswe kurape zvitenda zvakasiyana. Amweni maphirizi akona anozi anomwive kamwe pazuva. Nguva yaunenge vamamwa ndiyonazve nguva yaunozomamwa amweni anomwive katatu pazuva.

Mitombo inosiyana siyana zveienderana ngezvitenda zvainorapa kune imweniwo mitombo inoshandiswe kurape ngazi kana ichinge yakakwira nekudzikira imweni mitombo yakhona inoshandise kudzikise ngazi imweni kukwidza.

Mapirizi anomwiwa ngenjira dzakasiyana amweni mapirizi anonzi anomwiwa kamwe pazuva Muntu arya pamweni ana nada yekuti muntu vaere pakaita pazuva vasizizvi kuirya.

Mbatso dzinodetsera vantu vanorama nechitenda chendxondo. Iyoyo vanodetserwe kuti vangararama sei, uye vanopuwawo mitombo yavo yavanopa. Vantu vavanogara navo vanofundiswawo kuti vangadetsera sei.

Ana adoko eshe anosisirewo kuyendeswe kuzvibhedhlera kana vachinge varwara, kwavanopuwawo mitombo inoyenderana navo uyewo kune zvimweni zvibhedhlera zvinorape ana adoko ega.

Kune mitombo dzinoshandiswawo kurapa ana adoko ana adoko kana achinge akuwarawo anofana kuti arapiwe kune zvimweniwo zvibhedhlera zvinoshanda kurapa ana adoko ega.

Utano wakakosha kumunthu weshe, vana vadokowo vanosisirewo kuenda muzvibhehlera veindohleyiwa zvitenda uye nekurapiwawo nekuningirwawo utano hwemadziso.

Ana adoko anofunda kuzvikora zvepashi vaneimweni mitambo yavanotamba yakadai ngekukhaba bhora, kurumba izvo zvinoitewo kuti mwiri yawo igare yakagwinya isingabatwi ngezvitenda.

Ana doko ese anosisire kuendeswewo kuzvibhedhlera eindo ningirwe utano hwawo. Vakadai ngekukura kwavanenge veiita kuti varikukure zvakanaka ere, neimweni wo mitombo yavanopuva mukukura kwavo mona mwomwo.

Vana veshe vanosisire kuyita mitambo yakasiyana-siyana, kuti vawone kukura mwiri yavo yakagwinya uyezve vanosisirewo kuyende kuzvibhedhlera veyipuwawo mutombo kana vachinge varwara.

Kune mitombo inoshandiswe kurapa ana adoko kana achinge arwara uyewo kune zvimweni zvibhehlera zvirikumataundi zvinorapa ana adoko ega. Kutori naana dhokodheya akafundire zvekurapa ana.

Ana adoko anosiseWo kubairwe kubve kumitongo inenge iriyo inodziirire zvitenda kuitire kuti mutongo iyoyo yanyambouya aizovabati ngesimba ngekuti vanenge vakadziirirwa.

Takura anochengete ana adoko anosisire ekufundiswe kungwarire ana kubve kuzvirwere uyewo ana adoko akhona anotofundisweeo kuti vangazvingwaririse kudini kubve kuzvitenda uyehe nekuitewo utsanana hunodiwa.

Vanoona nezveutano vanokurudzire kuti vana vabairwe mitombo yavanosise kubairwa pavanenge veikura pana apapo. Vana havasisi kudarikira mitombo yakona ngekuti mitombo iyi inovadzirire kubva kuzvitenda zvakasiyana.

Ndombi mazuva ano dzakudundawo kuita mishando inoitwa muzvibhedhlera yakadai nekuite madhokodheya neyekutengesawo mitombo muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Muzuvaanaa chiro chakakosha maningi kuti vantu vaende kuzvibhedhlera veindoningirwewo utano hwavo. Veiningirwe zviro zvitenda zvakaite sechekukwire kweshuka nechimweni chekukwire kwengazi nekudzika kwayo mumwiiri.

Njira dzinoite kuti vantu vangwarire utano injira dzekuende kuzvi bhedhlera nekundohloiwawo ndiana dhokodheya nyangwe muntu asina paanonzwa, einingirwawo kuti aana here zvitenda zveshukera mumuviri.

Mazuwa anaya zvasiyana nekudhaya kwaizi anarume ega ndiwo anokwanise kuite mishando yakaite seyeudhokodheya. Ndombi mazuwano dzakuitewo mushando wekudhokodheya nekushande muzvitoro munotengese mitombo.

Utano hweana adoko hunofanire kukosheswawo. Ana adoko anofanirwewo kuendeswe kuzvibhedhlera kana vachinge vabatwa ngezvitenda zvakasiyana, kwete kugara navo pamuzi.

Mazuwa anaya ndombi nemajaha vakufundawo maringe ngezvifundo zvekuitewo madhokodheya nezvimweniwo zvekuti vazoshanda muzvitoro zvinotengeswe mitombo .

Mazuva ano Kane madhokodheya evana vadoko Kudhaya vainge madhokodheya vainge vana rume Vega Vega hino mazuva anawa madhokodheya akadzi akuonekwawo zvibhedhlera nezvimweni ndau dzinobetsera vanorwara.

Kufunda chiro chakanaka mazuwa anaya ndombi nemajaha dzakufundao mifundo yekuita u dhokodheya. Madhokodheya anoshanda mushando yekudetsera kuhloya antu nekuvarapa.

Mazuva anawa ana kadzi akuonekwawo eita mishando yainzi inoitwa nevana rume Muzvibhedhlera manana dhokodheya wevana kadzi vanoitawo mishando wekuti wakafana wevana rumewo.

Ndombi dzava kufundawo kuite mishando yaizwi inoite vanarume vega kuzvibhedhlera yo kwava naana dhokodheya vevana kadzi nevamweni wo vanakadzi vanoshanda kuzvitoro zvinotengeswe mitombo.

Mazuwa anaa ntombi nemajaha vakushanda mishando yakafanana. Kudhaya vanarume vega ndoovaite madhokodheya. Zvinezvi muzvibhedhleramwo umwomwo takuonawo vanakadzi vakuitewo mushando weudhokodheya.

Nyika yedu inode kuchengetedza ngenjira yakanaka. Kune vamweni vakafundire mishando yekunasire mwiviri yevantu vanodzodze mitombo veipfanya-pfanya kuti iite zvakanaka.

Muntu achinge abve kuhloyiwa chitenda ndidhogodheya. Dhogodheya avavo vanonyorere muntu maphilizi ekuti aone kudetsereka. Maphilizi akona anoonekwawo kuzvitoro zvinotengese mutombo, kunoonekwa mbando dzemaphilizi.

Mazuwanaya vantu vanoshande muzvibhedhlera, vanopfekewo ndumbi dzekuzvidziyirira kubve kuzvitenda zvakasiyana, vanopfekawo zvivhara miro nemuvhara muromo nedzimwewo mbatya.

Achiro chakakosha kuti vantu vandohloiwa ndiana dhokodheya veiningirwa zvitenda zvinenge zviri mungazi uyewo zvitenda zvakaita sechokera Nechitenda chimweni chekukwira nekudzika kwengazi mumwiri kuti vadetserwe.

Chiro chakakosha kuti vantu vanofanire kuende kuzvibhedhlera veindorapiwa kana vaine zvitenda zvakasiyana siyana vamweniwo vane zvitenda zvinenge zveida kubairwa zvona izvozvo zvinoitwahe kuzvibhedhlera.

Mazuva anawa ndombi dzaakuonekwawo dzeishanda muzvibhedhlera umwomwo. Ayisisiri mushando wevanarume vega, kuita madhokodheya. Ndombi dzaakuonekwawo dzeiningirawo vatenda, dzeirapawo vanenge veirwara .

Madhokodheya ahloyi vantu vanenge vaende ku chibhedhleya vei rwara ne vasinga rwariwo vano sise kuende ku zvibhedhleya kundo hloyiwa zvitenda zvaka siyana neku detserwawo kuti vanga rapika nge njira ipi kuti vane zvitenda.

Mitombo aitengwi peshe-peshe asiwo inotengwe kuzvitoro zvakapuwe mvumo ngehurumende kuti zvitengese mitombo. Iyoyo kunoonekwe mitombo yemazera eshe inorape zvitenda...

Mitombo haitengwi peshe peshe. Mitombo inorape vantu ine zvitoro zvekutengese mitombo. Mitombo yakona inenge yakatonyorwa, dai pachipepa dai pachibhodhleya kuti unomwiswe kudii.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesawo nezvimweni zvisiri mutombo. Zvakadai ngesipo, mafuta anozorwa kutsetsera ganda uyezve nemikaka yevana inenge iri numagaba.

Mitombo yemazera eshe uye yemihlobo nemihlobo, inoonekwe kuzvitoro zvinotengesa mitombo Mitombo iyoyo inenge yakatonyorwa mashandisirwo akhona pazvibhodhleya kana zviphepa.

Kundau dzinotengese mitombo yakasiyana-siyana, kune mitombo yevantu vakuru, kune mitombo yevana vadoko. Mutombo yakona inenge yakanyorwa mashandisirwo akona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengeserawo vabva vane tsamba dzabva kwadhokoteya kanawo zvibhedhlera zvidoko nekune dzimweni ndau dzinodetsera vantu.

Munthu abva koohloiwa kwadhokodheya, unonyorerwawo mitombo yekuti aende kundotenga, kuzvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyoyo inenge yakanyorwa mamwirwe akhona.

Kune vanotenderwe kutengese mitombo vakapuwe tsamba dzakhona ngehurumende, zvitoro izvozvo zvinoonekwawo mumataundi nemumweniwo mune ndau dzisati dzabudirire kuite mataundi, vanotengese mitombo inenge yakasiyana -siyana.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesere antu mitombo vanenge vanyorerwe tsamba nemadhokodheya kuti vatenge mitombo yakona avatengeseri muntu mutombo unenge asina tsamba yabva kwadhokodheya uye mitombo inenge yakanyorwa mashandisirwo akona .

Muntu anorwara akaende kundohloiwa ndidhokodheya unonyorerwe mutombo yanosisira kutenga mitombo yonaiyoyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kwete kumweni asi kona ikoko kune mutombo yeshe.

Mitombo yakasiyana siyana inonasirwa kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kunewo mitombo inenge yeirapa zvitenda zvakasiyana inorapawo vantu vakuru nevantu vadoko kumoonekwawo mafuta ekunasira.

Mitombo inotengeswe muzvitoro zvinotengese mutombo inenge yakasiyana. Kunotengeswe mitombo inorape zvitenda zvakawanda. Kubvire pavana vadoko nevantu vakuru mitombo yakona inenge iripo.

Muntu kana achinge abve kohloiwa ndidhogodheya unonyorerwe mutombo. Mutombo ivovo unondo zvitenge kuzvitoro zvinotengese mutombo. Kona iyoyo kunotengeswe mitombo yemihlobo nemihlobo inorape mazera evantu eshe.

Sipo nemafuta zvekunasirise ganda zvinoonekwawo muzvitoro zvinotengese mitombo neimweniwo mikaka inomwiwe ngevana vadoko inenge iri mumagaba nemabutiro evanarume anoshandiswe pabonde.

Vanoona ngezvehutano vane nguwawo yavanopinda muvantu veivafundisa nezvehutano mazuva akadaro vantu vanokurudzirwa kuita mitambo yakasiyana inofanana neye kuramba nekutamba bhora inogwinyisa mwiri.

Vanthu vanofundiswe ngezve utano, pevanoende kuzvibhedhlera vasati varapiwa, vakagara pabanze, vanotofundiswa. Uyewo muntharaunda dzinogare vanthu vakawanda nemuzvikora.

Pashi reshe rinocherechedze zuva reshura matongo. Chitenda chakanesa pashi reshe mazuva akona ivavo vantu vanenge veibairwavo kudzirira chitenda ichi.

Vanoone ngezveutano vanenguvayo yavanohamba veyifundisa vandu vakabata micheka inenge ine zvayakanyorwa zvinenge zveyibhuyira ngezveutano.

Vanoita ngezveutano vane mazuwa avanounganidzawo vantu veivabaira mitombo yakasiyana kudziirire zvitenda uyezve nguva idzodzo vantu vanofundiswa ngezveutano.

Vanoona nezveutano vanofundise vantu mundao dzavanenge veigara vakawanda kana kuunganidze vantu vovafundisa nezveutano zvakaita sekuti kana kwaite denda ririyo vantu vanosise kufundiswa kuti vazive kuti vanozvidzivirira sei.

Vanoona nezveutano vanofundise vantu maringe nezveutano ndau dzinenge dzakaungana vantu, pamweni pakhona vanounganidze vantu, pamweni pakhona vanohambe muzvikora.

Mazuwawo anozi vantu vaende kuzvibhehlera kundoningirwe zvitenda zvakasiyanasiyana vantu vanenge veingirwe zvitenda zvakadai ngechokera nekukwire kwengazi nekudzaka mumwiri.

Vanoona ngezveutano vane imweni nguwa yevanohamba kunenge kakaungana vantu, veivafundisa maererano ngezveutano. Nguwa imweniwo vanoitisa vantu mitambo yakaita sekurumba kuitira kugwinyisa mwiri.

Vanoona ngezveutano vanokurudzire vantu kuti varye chikafu chinovake mwiiri uyezve vanohambe veidzidzise vantu kuchengetedze utano.

Vanoite ngezveutano vane nguvawo dzevanohamba munharaunda dzevantu veiningira vantu zvitenda pachena uyezve nguwa iyoyo vanoitisa mitambo yakasiyana siyana yakaite sekurumba nekutambe bhora inogwinyise muviri.

Munyika mwedu munomu mune mutemo vekuti chishanu chekutanga chemwedzi. Vantu anonongere marara nemapepa veipisha muzvikora. mumataundishipi nekumweni kuneonekwe vantu vakwanda kuti utano huenderere mberi.

Vanoona ngezveutano vano hamba munonga makagara vantu ,veifundise vantu maringe ngezveutano, pamweni vanoendawo munoungana vanhu pamweni vanounganidzawo vantu muzvikora maererano ngezvavanenge veide kuti vantu vaziye ngezveutano.

Utano husvike kumuntu weshe vanofunda ngezveutano vane mukuwowo wavanohamba unogare vantu vakawanda uye mundau dzinoungane vantu vakawanda nemuzvikora nemumabasa veifundise vantu padera peutano.

Vanoita ngezveutano vanoungana veifundisana ngezveutano uyezve vanozobudawo veiende muvantu umu mavanohamba muvantu vanenge vakaungana pandau imwe kana pavantu vanogara vakawanda veifundise ngezveutano.

Anakadzi ese achiri pamazera ekubara, anosisire kukoshese utano, zvikurutu utano hwepabonde. Vanosisire kuenda veindoningirwawo zvitenda zvakaite seshuramatongo.

Vana vadoko vanenge vabarwa vanosisire kuendwa navo kuzvibhedhlera veyipuwavo mitombo yavanopiwa. Kune imwewo mitombo yavanozoramba veipuwa pavanenge veikura inenge yeenderana nokukura kwavo.

Muzvikoramo imomo ndombi nemajaha vakufundiswawo zvine chekuita nehutano hwevanasikana kunyanya utano hwawo hwavanoendewo pamazuwa awo. Kwane mazuwawo ekucherechedza mazuwo akadai.

Utano hweana adoko hunofanire kukosheswa ana adoko anosisire kupuwe chikafu chinoake muiri nechikafu chimweni chinooadziirire kubve kuzvitenda zvakasiyana.

Anenge ari murudo anosisirewo kuende kuzvibhedhleya veindoningirwa zvitenda zvepabonde zvimweni zvinenge zviri mungazi.

Anamai nanababa vanosisa kufundiswa utano hune chekuita neurwere hwavo nezvimweniwo zvitenda zvinotatapurirwa pabonde uye kuti vangazvidzivirere ngenjira ipi kubve kuzvitenda zvakadaro.

Akadzi eshe anendani anosizirwa kuende kuzvibhedhlera kunoningirwa kuti mwana arimundani unotamba zvakanaka here ,wakagara zvakanaka here nekupihwawo mitombo unopuhwa anhukadzi anenge aine ana mundani.

Vana vadoko vanofunde kuzvikora zvepashi vanofundiswewo zvine chekuita neutano wemuwiri wavo uyewo kuzvichengetedza neutsanana wepamwiri.

Asikana achiri kukura anofanire kufundiswa maringe neutano hune chekuita nemuviri wavo, kuzvidziirira, kuzvichengetedza uyezve kuzvidziirira kubve pazvirwere zvepabonde.

Anakadzi neanrume anofundiswewo kungwarire utano hwavo kunyanya utano hune chekuita ngemumwiri uyezve nenhengo dzemumwiri dzinoshandiswe kuite bonde vanofundiswawo kuzvidzivirira.

Mitombo dzinosiyana siyana mashandire adzo vanoite ngezvemitambo vanoshandisawo mitombo yakasiyana pavanenge veifundiswe kuite mitambo uyezve kana vaiite mitambo kana vakuvara vanoshandisa ripi mutombo.

Vantu vanoitewo ngezvemutambo yakasiyana vanosisorewo kumwa mvura inenge yakawanda kuaadetsera mumwiri yawo pavanenge vakuite mitambo.

Vanoite ngezve mutambo vane mitombowo iyi yavano shandisa imweni vanoto ishandise veyi fundire kuite mitambo yavo imweni vanozoi shandisawo kana vachinge vakuvara nguva imweni vatori pakati pe mitambo vano rapiwa.

Vanoite mitambo yakandosiyana siyana vanemitombo inovarapawo vachinge vakuvara, panezvimweniwo zvinoshandiswa zvakaitewo sema bhandichi anobhandichawo pavanenge vakuwara neimweni mutombo inoite yekuzorwa.

Mitombo iriyowo inoshandiswe ngevantu vanoite zvemitombo yakasiyana , imweni mitombo yakona vanoitawo wokumwa arimaphirizi , imweni vanoita okubairwa , imweni vanoita okuzora panenge peirwadza.

Vantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana vane mitombo dzavanoshandisawo neimweni michini yavanoshandisa vachidzidzira kuite mitambo yavo, kusimbise mwiri.

Vantu vanoite ngezvemitambo vane mitombo yavanoshandisa pavanenge veifundira kuite mitambo yavo, nepavanopedzewo kuite mitambo yavo. Uyewo nepavanenge vakuvara vane mitombo inoshandiswa.

Koitewo nezvemitambo yakasiyana siyana vane mitombo yavanoshandisirwawo vakadai ngevekurumba nevanokhabe bhora nevano nxake bhora.

Mitombo inosiya zvichienderana nemashandire einenge yeiita imwe inoshandiswe nevantu vanoite zvekurumba vanemitombo yavanoshandisawo vachinge vakuvara pakurumba kwavo.

Mitombo inosiyana yeinderana nematenda zveinorapa pane imwe inoshandiswa ngevantu vanoitwa mitambo yakasiyana zvakadai ngekurumba kutambe bhora imweni mitombo vanoishandisa kana vachinge vapedza kutambe bhora.

Mitombo inosiyana-siyana zveienderanda nemishando yakhona. Pane imweniwo mitombo inoshandiswa ngevantu vanoite zvemitambo. Imweni mitombo yakhona vanoishandise pevanenge vakuwara kunyaradze marwadzo ne kurapa panenge pakuwara.

Mitombo ine mihlobo dzakasiyana siyana uye kune imweni mitombo inoshandiswa ngevantu anoita zvemitambo yakando siyana pavanenge veiita mitombo nekunasirura kuita mitombo pavanenge vakuvara zve.

Vantu vanoita zvemitambo yakandosiyana siyana vane mitombo yavo yavanorapiwa ndiyo. Yakasiyana wo neimweni mitombo. Imweni vanoirapa vachinge vakuwara pavanenge veiita mitambo yavo yona iyoyo.

Vanoita zvemitambo yakadai ngekurumba, kukhabe bhora ,nekunxaka bhora ,vanewo mitombo yavanoshandisa pavanenge vakuwara kana vachiite zvezvemitambo yavo .

Imweniwo muchini inoshandiswa pakufunda zveutano zvekuti mwana anoenda apapo ototsvake chitenda chaanenge eida kufunda ndicho nemutombo wakhona unochirapa.

Mazuwa anaya kwaane michini inoshandiswa kuhloya vantu zveibudire pachivhitivhiti, kuti uri muiri wemuntu weshe unenge weitobuda peitsvakwe chitenda chakhona.

Kune imweniwo michini inoshandiswa iri pamagetsi kuzviningira kukwire kwengazi mumwiri nekukwire kweshuka ngekuti muntu unokone kutenga otozviningira ega ari kumuzi kwake.

Imweni michini inoshandiswe pakuhloya vantu inenge yeitobudise mwiri wemuntu nepakutsvaga chitenda inokombawo nepanenge pane chitenda chakhona pamuchini pona apapo.

Mazuva anaya kwane imwewo michini inoshandiswe kuningire zvitenda zvaka siyana zvekuti muntu anyambori ku muzi kwake uno kwanise ku zviningira yakaite se muchini ino ningire tsvukera ne imweni ino ningira kukwira ne kudzika kwengazi mu moyo.

Kufunda ngeutano chiro chakanaka maningi mazuwano utano wakufundwawo weishandise zvivhiti vhiti nembozharunhare vakufunde zvakawanda maringe ngezveutano.

Kudhaya vandhu inge vasingakoshesi mitombo yechindau, mazuva anaa mitombo iyona iyoyo yakuchikosheswa vandhu vakuitira veisima mumamizi mavanogara kuti vaone kudetseraka ndiyona.

Kuno oneke mitombo ye chindau dzino siyana siyana kune imweni ye mitombo ino onekwe kuno naya mvura yakawanda kozitawo kumweni kuno naya mvura shoma imweni mutombo ino oneke mu makomo.

Mitombo inowanikwe mundau dzakasiyana uyezve inoshandiswe ngenjira dzakasiyana-siyana, imweni mitombo inozi inoshandiswe makwande akhona imweni inozi inoshandiswe midzi imweni mashakani.

Ndau dzinomere mitombo yechindau dzakasiyana. Imweni mitombo inomere mumvura, imweni mitombo inomerezve mumapuwe, imweni mitombo inowonekwe kumakomo, imweni mitombo inowonekwe mushango.

Mazuwa anaya zvasiyana neekudhaya aizwi mitombo yechindau inowanikwa mumashango ega zvinezvi vantu vaakusima mitombo iyoyo mumamizi kuti vaone kudetsereka ndizvona pavanenge varwara.

Mutombo yeChindau inomere mundau dzakasiyana, imweni inomere mumapuwe, imweni inomere mumakomo, imweni inomere mumvura, imweni inomere mushango munogare mphuka ,imweni inowonekwe munonaya mvura yakawandisa

Mumapuve, mumakomo mune mvura munonayavo mvura yakati vandei. Nemumweni munonaya mvura shoma neiri pakati nepakati. Ndiko kunoonekwe mitombo yechindau.

Mitombo yechiNdau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana. Kune imweni mitombo inoiswe mubota, kune imweni mitombo inonyikwe midzi dzakona yomwiwa yakadaro, kune imwenihe mitombo inoshandiswe makwande.

Mitombo yakaite segedhlani yakushandiswe kuite mitombo yechiyungu. Yakunasiriswe mitombo yekukwidze mwukanwa neamweni mafuta anozorwe navanakadzi anonakise ganda nekutsetse ganda rakona.

Mazuwanaa mitombo yechindau yakuonekwe yeitengeswa mundawu dzakasiyana imweni inenge yakatokuyiwa kuyiwa yakaite zviuswa zvakaite semitombo imweni inorapa kukwira nekudzika kwengazi.

Mitombo yechindau inookwe mundau dzakasiyana, imweni inoonekwe mundau dzinenge dzeinaya mvura yakawanda, imweniwo munonaya mvura shoma, imweni munonaya mvura iripakati nepakati.

Kune imweni mitombo yakadai ngeyekuzora, neyekukwidze mukanwa neamweni mafuta ekunakise ganda, yaakunasirwa kubve kumutombo yekudhaya yakaite segedhlani.

Mitombo yakaite segehlani yakushandiswe kuite mitombo yechiyungu gehlani rakushandise kunasire mafuta anoiswe pamuromo neimweni mafuta anozorwe kuti ganda rinaka neimweni mitombo yekukweshe mukanwa

Aloe vera yakushandiswe semutombo wechiyungu unorape zvitenda zvakadosiyana siyana umweni unorape zvitenda zvemushana, zvitenda zvemurenje nezvitenda zvinenge zvirimundani.

Mitombo yeChindau inoshandiswewo ngenjira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe makwande ayo, imweni yakona midzi. Imweni yakona inoshandiswe mashakani akona.

Kudhaya mitombo yechindau inga isingatengeswi muzvitoro mazuva anawa yakuchinasirwa mitombo yona iyoyo yakaita sechigehlani kuti iite mafuta a ananokisa ganda dzisipo dzakona neimweni mitombo inokwidza mumukanwa.

Mundau mune mihlobo nemihlobo yemitombo yakasiyana mitombo iyi imweni yaiwoneke kumakomo imweni mumvura imweni mumapuwe asi zvinozvi yakusimwe mumamizi kuti vaone kuishandisa .

Mashandisirwe emutombo yechindau anosiyana pane imweni inoiswe muduri yotwuwa yozoiswewo mubota imweni yakona inotwuwa asi yoiswa mumvura inopisha muntu omwa mvura yakona.

Mitombo yechindau yakusimwavo kuti ibetsere pakurapa kwezvitenda. Mutombo vakaita segezhani vakusimwa mundau dzakandosiyana uyezve unochengetedzwa.

Mazuwa anaya mitombo yedu yechindau yakushandiswa kuita mitombo yechiyungu yakaita segedhlani rakushandiswa kuita mitombo inorape zvitenda zvakasiyana nemitombo wekupinza mukanwa namafuta ekuzora.

Kushandiswe kunoitwe mitombo yechindau kwakasiyana imweni mitombo yakona mitombo inongoshandiswe mashakani akona imweni mitombo inoshandiswe midzi dzakona imweni mitombo inoshandiswe makwande .

Kune mitombo yechindau unotanga yaitwe zvekutwiva anyambori makwande kana kuti mashakani. Kutiione kuzoshandiswa mitombo yakadaro inonyanyo kuiswe mubota nemusadza.

Mitombo yevhindau mazuwaana yaakushandisweo kuite mitombo uechiyungu zvakafanana negehlani raakushandiswe kurape zvitenda zvakasiyana neimwenio inoitwa mafuta ekuzora neekukwidza mukanwa.

Kune mafuta akasiyana siyana anozorwe kuti anasire ganda neimweni mitombo inokwesheswe mukanwa izvozvo zveinasirwe kubva kumitombo yedu yechindau yakaite segehlani.

Mitombo yechindau yakushandiswewo kunasire kuitewo mitombo yechiyungu. Imweni mitombo yechindau yaakushandiswe kunasirise masamba anomwiwa ngevanhu.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana. Inweni inotwiwe muduri arimakwande kana midzi yozoiswe mubota rinoryiwa ngemuntu. Imweni inoita yekubikwa mumvura yemene muntu omwe mvura yakona kana kurya muriwo wakona

Vanoona ngezve kunasiriswe kwemitombo mazuwa anaa vaakuite zvifundo zvine chekuita nemitombo. Uyewo mitombo yakaite segedhlani yaakusimwawo mundauwo dzakasiyana kuite kudetsera pakurapa vatenda.

Mitombo yechivantu inoshandisewo midzi, mashakani, makwande kurape zvitenda zvinenge zvakasiyana-siyana. Amweni mashakani akhona anoomeswa, otwiwa ozoiswa mudumbuta.

Mitombo yechindau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana, imweni mitombo inobikwa kutoite muriwo asi uri mutombo unenge weitorapa. Imweni inotwiwa muduri yoiswe mubota rakhona rinenge reide kuryiwa ngemuntu kana sadza.

Mitombo dzechindau dzinoshandiswe ngenjira dzakasiyana, imweni mitombo inoshandiswe mashakani akhona anoite ekupupumiswe mumvura munthu ozomwa mvura yakhona.

Ndisirwe anoite mitombo yechindau akasiyana kune imweni mitombo yakaite seguku unoite ekutobikwa wozi muntu ngaarye uri muriwo kwozoite imweniwo inoshandiswe midzi dzakhona imweni inoshandiswe makwande.

Vanhu vanoshandisa mitombo yechindau ngenjira dzakasiyana. Pane imweni mitombo inozwi mashakani akhona awawo anopupumiswa mumvura muntu omwa mvura yakhona, imweni inozwi mutombo wakhona unoiswa mumvura opupumiswa, muntu ogeza ngemvura yawo.

Njira dzakasiyana-siyana dzinoshandiswe mitombo yechindau. Imweni inoshandiswe makwati akhona, imweni inoshandiswe mudzi, imweni inoshandiswe mashakani anenge akaoma, imweni anenge akathamba.

Mitombo yechintau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswe midzi dzakona, imweni inoshandiswe makwande, imweni inoshandiswe mashakani anenge akaoma kana kutamba.

Mitombo yechivantu inoyi mazuwa ano aaya yaakushandiswa kuite mitombo yechiyungu vanofunda ndizvona variikuinasira kuti ichiite mitombo yechiyungu yatakuonawo yeitengeswe muzvitoro zvemitombo nekuzvibhehleya yeipuwe varwere.

Mitombo yechindau mazuva anaya yakusimwe mumamizi munogare vantu kuti vaone kubetsereka. Nedzimweni mbuti dzinoshandiswavo kuite mutombo dzakusimwavo mumuzi dzakaite sana mubvee kuti vantu vaone kubetsereka.

Mashandisirwo anoitwa mutombo vezvindau anosiyana. Imweni mitombo ndiyo inozi inotorwe mashakani opupumiswe mumvura muntu omwa. Imweni inozi midzi dzakona ndidzo dzinoshandiswa.

Kune mitombo ye chindau inoshandiswe yakabikwa se muriwo mutombo wakaite se guku unozi unorape zvitenda zvakawanda ndiwona umweni mutombo uno bikwa muntu otorya ne sadza.

Mitombo yechintau inoshandiswa ngenzira dzakasiyana kune imwe mitombo inoitwa yekuti munhu ngaatsenge omedza imweni mitombo inini ngaiiswe mumuriwo toryiwa ngemuntu .

Muhlobo ne mu hlobo we mutombo ye chindau iriyo ino shandiswawo nge njira dzakasiyana imweni ino shandiswe mashakani akona imweni ino shandiswe midzi dzakona imweniwo ino shandiswe makwande.

Muhlobo nemuhlobo yemitombo yechindau inoshandiswa ngenjira dzakasiyana mitombo iyoyo imweni yakona inozwi makwande akona ndiwo anoshandiswa otwiwe muduri ozoiswe mubota aite uswa ochiiswe mubota rinenge reiryiwa.

Mashandisirwe emutombo wechindau akasiyana pane imweni mitombo inoite ekutwiwa muduri yozoiswa mubota rinenge reihyiwa ngemuntu pane imweniwo inoiswe mumvura muntu ozi ngaageze ngemvura yakona.

Mihlobo nemihlobo yemitombo yechiNdau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana, mitombo iyoyo inorapa zvitenda zvinonga zvakasiyana imweni inoshandiswe mapande imweni mashakani imweni midzi dzakona.

Mazuva anawa kwasiyana nekudhaya kwainzi mitombo yechindau inoonekwa mushango zvinezvi mitombo yakaita segehlani yakusimwa mumamuzi munogara antu kuti antu adetsereke ndiyona.

Kune njira dzinoshandisa mihlobo yemutombo dzechindau dzakasiyana. Imweni mitombo inoshandiswa makwande ayo ega. Imwni mitombo inoshandiswe midzi dzakona, imweni mashakani ega.

Mitombo yechindau ine marapire akasiyana, ngekudaroko, inoshandiswawo zvakasiyana. Imweni inoshandiswe mashakani akhona, imweni inoshandiswe mudzi, imweni inoshandiswe makwande akhona ega.

Mitombo yechiNdau inoshandiswe mashakani. Amweni mashakani anotorwa akatamba oiswe mumvura yomwiwa, amweni anoite ekupupumiswe mumvura yomwiwa, amweni anoomeswa ozotwiwa oiswe mubota nemusadza.

Mitombo yechiyungu kudhaya yaingoonekwe mushango asi mazuva anaa wandu wakusime mitombo iyoyoyo muma mizi mavanogara kuitira kubetsereka ndiyona pane imweni mitombo yakaite segedhlaniundi weshe wakutoisime paanogara.

Kudhaya mitombo yechindau yaionekwe kushango asi mazuwa anaa vantu vakutora mitombo yona iyoyo veiisima mimamuzi kuti vaone kudetsereka ndiyona zvakaite segedhlani rakusimwa mumamizi.

Mashandisirwo mitombo wechi ndau aka siyana imweni yakona ino shandiswe mashakani ega imweni ino shandiswe makwandi imweni ino shandiswe makwande imweni ino shandiswe mudzi imweni yakona ndoo ino twiwa muduri mashakani acho akaoma.

Mitombo yechindau mazuwa anaya yakushandiswa kuita mitombo yechiyungu kune vanozvifundira izvozvo kuzvikora zvinopa fundo yepadera dera kuvandudza mitombo iyoyo kuti iite yechiyungu.

Mitombo yedu yechindau inoshandiswe ngenjira dzakasiyana imweni inoshandiswe midzi dzakhona, imweni inoshandiswe ari mashakani imweni inoshandiswe ari makwande kunasirwa kuti irape.

Mitombo yedu yechindau ine mihlobo yakasiyana-siyana. Imweni mihlobo yemitombo inoonekwe munonaya mvura yakawandisa, imweni inoonekwe mumvura memene, imweni inoonekwe mumakomo.

Mitombo yechindau inoshandiswa mukuisa mubota. Inotanga yatwiwa mudzi dzakona anyambori makwande kana mashakani, yozoona kuiswa mubota rinenge reiryiwa ngemuntu anenge ane chitenda .

Mitombo yechindau inoshandiswa zvakasiyana imweni inorapawo zvitenda zvinenge zvakasiyana, imweni yakona inongoshandiswa mashakani ega , imweni yakona inoshandiswa midzi imweni yakona inoshandiswawo makwande.

Mashandisirwo anoitwe mitombo yechindau akasiyana .Imweni yakona inoshandiswa mashakani akona , imweni yakona inoshandiswa mudzi, imweni yakona inoshandiswa makwande ,pamweni pakona inopopomiswa mumvura yeimwiwa imweni inoite wokubikwa.

Mitombo yechindau yedu iyi inoshandiswa ngenzira dzakasiyana, kune imweni mitombo inotwiwe muduri yozoone kuiswa mubota kana musadza. Kune imweniwo mitombo yakaite semaguchu inoiswe mubhodhlera inenge iri mitombo yakawanda iyoyo inonasirwa maguchu.